ha mishiliza bolla taas beettizays eelo haaththe woykko teqetidi eelli kumida haaththe beettees ha teqetidi eelli kumida haaththeka aaziz maaddize gizayssa gidikko awa saate dan7o doozata woykko kaththata haaththa ushshidi cililan dichchana malas maaddes

badala zerey dolidi cililizayssinne golizayssi beettees badalay puderanne dugeranne dishin giddora guutha ogey gedi kezi biday dees badalay dabbazanayssi de7izays badala ayfe haaru geetettidi erettees

Ha misiliza bolla taas beettizay keehippe demba gidida goshsha gaden giddon mithi eqqidaso sinthan oyddo asati katha ayfeza gaden zerizayssi bettes geeththikko ha katha ayfizikka gaden zeretidi qaasettidi dolidappe guyen ba ayfesa hari immidi metettanas maaddees

Ha misileza bolla taas beettizay daro asati goshsha gaden eqqidi kaththa ayfe zerizayssi be tees geeththifo ha katha zeriza asatappe guye baggara muuzey beettizayssa gidishin zerettida kaththay dolidi ayfe imidi metettanas maaddees

Ha misileza bolli taasi beetizay kaththati booththa kunttalera doortizayssi, itophiya banddiray piddi gidayssinne , issi adde dinxxe magoya ba kushen oykkidi eqqizays betees geeththikko. Ha dinxxe magiya kushiyan oykkida addekka tophiya kawo gidishin iza sunththay abi getetidi eretees.

Ha misile bollani tasi betizayi kehipe cilili gizanee qumatethasi go'za dozza giddoni issi adeyi eqidezi betesi. Ha qumatethasi go'idaa dozayikka zara be zerro nagidi zeretidi muruta imida sateni assayi qumatethasi go'etanuwu danidayesi.

Ha misileza bolla taasi beetizayssi kaxxenna muuze woykko teerenna muuze ayfe kilo bolla woyko deexotetha mazaniza miishsha bolla woththidi muuze deexoteththi mazanizayssi woyko laka7izsyssi beetes.

Ha missiley bessizay lappun bessan maxxaxata ssi giina shakkidi woththides ha lappun bessan diiza maxxaxata sinththan xeetu quxxurey xafetidi uttides ha xeetu quxxureyka issi issi besssn diiza maxaxas bayzo gatte gidanawu danda'es.

Haysi dan'o dozatappe tumo getetidi eretes nam'u asatika sinthara tumoza oothishe beetishin tumo ootho gusay ay guide giko tumoza ki'o bita shiisho gethiko

Issi adey muze haytheza garsan eqidi muza bancheza oykidays betes ha muze bancheyka nuro tiya ekizaysa gidishin gutha satepe guye eti kaxanada gishe qanxetidi bayzos shiqanas danda'es

Issi adey diciza xatha santhe woykon ububo santhe garsan utidi santha garsappe mata shodizaysi betes ha santheyka azis madize gikko qumatethas madiza katha qomo geteti eretes

Ha misiliza bolla taasi beettizay keehippe xunne gidida dono ducati beettetes. Ha dono duccaykka dono haythe garsafe booketidi kezizayssa gidishe qumatethas maaddizayssappe issako.

Ha misileza bolla taasi beettizay masara kuntaale xaaxettidayssan bambare boolu may kumidi dizayss dettees. geeththikko ha bambare boolumaykka aazis go7iziigizayssa gidikko baaburen gidikkoninne udulan gidikkon cadetti liiqidi kathara metettanas maaddees.

ha misiliza bolla taasi beettizay issi doozay ba garsara be yelida naytay diccishin diccizayssa gidikkokka dabbafude kezizason ayfaayfeta ba7ada uttidayssi beettees ha dooza sunthayka kapay dooza geetettidi eretizayssa gidikko iayfeykka paapaaya geetettidi eretees

Appile mithi appile ayfe bayidi uttidayssi beettees appile mithikka dan7u doozatappe issa geetettidi eretishin appiley laythafe issino gakkiza ayfa ayfetappe issako.

Ha misilisa bolla beettizay tuumonne shunkurto goshsha ooththo hiillanchati dichchizayssi beettees nam'u asatikka he shunkurta giddofe maata dhooqizayssa gidishin hani baggara shunkurtozi zooron zeretidi cililishe beettees.

hayssi ayfa ayfi doozata muuruta gididi issife shiidi uttidayssi beentees ha yfa ayfi doozata muurudaykka aapay muuru ta geetettidi erettizay sagdishon paapaye qay bedettidi qomatethassinne dhales go7iza ayfa ayfe qommotappe issi dezakko

Ha misileza bolla taas beettizay oychachu asati uttidi duno kuntalen aaththizays woykko makizayssi erettees ha dunoyka aath maaddize gizayssa hedikko qomatethas maaddiza katha qomafe issa geetettidi erettees.

hayssi booketidi shiiqida xaphoy maxaxa geetettidi erites maxaxayka dunotho kaxizayssa gidishin xaphu bookketidi shiiqiza katha qommokko ha kathayka mecettidi oton keemeti kaxidappe guyen kessidi asay qumatethas maanas maaddiza kathikko

Ha misileza bolla taasi beettizay daro asati issi ayfa ayfe miiththay garsan eqqidi miicizayssinne nam'us as sinththera dizayti ayfa ayfezappe ba kushen oykkidi eqqidayssi beettees hayfa ayfe miiththaykka paapaaye miiththa geetettidi erettees

ha misiliza bolla taasi beettizay kaththata bayzonne shamu bessay beettees ha kathata bayzonne shamu bessay giya geete piddu eretizayssa gidishin ha giyazan gelida kathay chunkurto tuumo maathanne hessanne hessa mala kathati bayzettanas giya shiiqidanne shammiza asay sinthera eqqidays beettees

Ha misiliza bolla beettizay cililo duhuzati ayfeza bayidi uttidayssi beettees ha cililo duhuza ayfa ba'i uttidayssikka mango geetettidi erieretishin mango ayfey qaye saxidi metettana malas maaddiza ayfa ayfetappe issakko.

hasi7iley issi addey konte be kushan oykkidi dono giddon eqqidi dizayssi beettees addey eqqida donoy xapho metettiza katha qommo gidishin ye oykkida kontey dono bookkanassinne dono ooththanassi madees

ha misileza bolla keype daro gidida uuthati beettetes uuthati kameyeppe naaganas woykko uutha miza me doossatappe naaganas birday xanxazan guugi birdettidays bettizayssa gidishin birdafe ha baggara nam7u asati hamuttizayssika beettees

Booththa may7o may7ada be hu7en goosse qachida indiya otetha bolla uuththa gobba wothada haashizays beettees ha ooththoyka uutha haasho geetettidi erettees uuthay ayde ayde haasheti zeegikko gitatidi ala woykko woosse gakkishin yakasha itim7anne gola izappe demmanas haashettes.

ha misileza bolla issi indakeechera tukke ayfe idimmada ha xeellada miicizayssi beettes i guyerakka tukke mithay daro ayfeta ba7idi eqqidayssi beettizayssakka gidikko tuke ayfey kare dere caanettidi itoophiyas zokko meqeth geetettidi erettiza ayfa ayfetappe issineezakko

Hamisileza bollatas beettizay issi addey cililonne keehippe lo'iya heeran eqqidi bamay'o karetha maydi hasintha xeellizays beettes geeththikko headdafe guye baggara cilila doozati beettetes

Ha misileza bolla taas beettizay bonco garsen hiixidi fistalera kumi eqqida ayfa ayfe katha qommotappe gabatera kuucci ekkidi xeellizayssi beettees ha ayfa ayfe katha qommoyka atara geetettidi erettees.

Dono giddora haytheza kushen pooqedi addezi ha aali eqqidi miicees donoy qomatethas go'iza katha qommukko donoy duca metettiza katha qommuko.

Hamisileza bolla taas beettizay nam'u asati be kushen dono geetettiza katha qommo oykkidi eqqidayssa gidikkokka asatappe guye baggan donoy denban keehippe daro donoy dolidi kaxana gakkidi uttidays beettees.

ha misila bolla ta demmizay cililo mitha matan eqqidi kaamaya bolla asati muuza caanizayssa beyays ha muuzeyka qomatethas go7iza ayfaayf mithatappe issoa geetettidi eretees

Ha misilesa bolla beettizay issi addey dumma dumma katha ayfeta shiishshidi issi son kunth woththidays bettes geeththikko ha katha ayfeta eskunth wothi doykka giya geelthidi bayzanassinne soho yiidi asaykoydi shammanas dandayesse giza wogan.

ha misila bolla beettizay qumatethas go7iza ayfa ayfe dozatappe issaa izikka ay geetettizey giikko paappay geetettidi eretees ha paapaykka qaye metettidi ba dumu sa giza hargeza dhallanas maaddes

Hamisillezza bolla tas betizzay issi indda bedacho idomadda tukke ayffe maxxisayssi bettetes tukke ayffeykka karre dozattappe issa gidishin karre gadde canettidi etophiyas zokko meqqethi gididi erettes.

"Ha misileza bolla taas beetizay issi addey bootha booranne zo'o boroqo boora maarashanne qanbbaran waaxidi xurqapeza salo tookidi izara shocishe biita goyizaysi betees ha booran goshshey eeson goshsha gadeza goyidi wurisana madees".

Muze ayiffe banichchezara asati qanixxidi shishid doridayis betees duge bagara diza asati qanxeti shiqida muzezappe kunitalenni maxidi aththizayiss gidishshin pudezara diza asati qanixetida muzeza issi bolla dorizayiss betees.

Ha misile qonccisizay asati abkkaado ayfe abkkaado saaxinezan maxidi saaxinaara tookidi efidayssi beetees. Abkkaadoykka ayfe meetetiza quma qommo getettidi eretees.

Ha misilezza bolla tasi betiday issi inda mata bucada bazza yizayssi bettes ha indiyaka betohon kongo athada beshayan kushe wothada micashe yawus iya athida kongoykka mithi woyko shuchi cadonta mala madees.

Assayi hayssan gulbathidi gashe cakess gasheshekka demban matha malathizza kaththa qommo gidishin bukethidi izza gidope ayppe ekethidi qumathethas madess.

hansileza bollatas beettizay nam7u boorata go7ettidi issi addey qambaraninne maarashan boorata waaxidi biitta goyizayssi beettes geeththikko ha booran go7ettiza biittati elle kaxidi eeson suure maammoorota asa naytas immidi moossassinne dumma dumma miishatas gita gu7a immizayssatappe issa geetettidi erettes

ha misileyza bolla taasi beettizay daro asati goyra eqqidinne kokkidi tokkizayssa gidikkokka nam7u asati sinthera booththa qoofe woththida addeynne ba dunguzo qoodhen halida addey mitha tokkizayssi beettes geetxifa ha mithay diccidikka aati maaddize giikko heera cinilessanas maaddees

Hayssan issi addezara issi indeyra kokkidi donoza gidda goyizayssi beettes ha dono giddo goshsheykka dono ootho geetettidi erettees. Dono oothoy ay guusse gizayssa gidikko dono ki7on urqqa woykko biitta shiishshikko donoy muuruta lo7o hunetan immana malas maaddes.

Issi asi paapaaye mithay daro ayfe ba'idi dizayssa sinthan eqqada xeellizaysi beettees. Ha paapaye ayfeykka teeribeynna. Buro teeranawu diza ayfa ayfezakko.

Ha misileza bolla thaassi beeththizay issi addey booththa qonxxa qixxidi shuraabe mayonththa kallo bollara nam7u booththa booratha qambaranne maarashan waaxidi goyizayssi beeththees; ha goyiza addezappe duge baggara zo7o masara shuraabenne qonxxa qixxida na7ay pude xeellies beeththees.

hamisiliza bolla taasi beettizay dan7o doozata dichchonne ooththon dan7o doozata dichchiza nam7o asati sinthera harmizayssa gidikko dan7o doozati guye baggara keehippe cililidi lo7o qalame bessizayssi beettes dan7o doozata sunthaykka tuumo geeteppidi eretes

Ha misileza bolla beettizay goshsha ooththo hiillanchati katha zarazani maarara zerizayssa bessees maarara zaran zerettida kathay suurera dolidi daro muurota goshshanchatas immees

Ha misileza giddon thaassi beeththizay ee goshsha ooso muurutha woykko bangga giza kaththa giddon heedzdzo asathi eqqidayssi beeththees; he heedzdzu asathappekka koyro bolla diza issay ba qoofeza kushen oykkidi ba guufe gaden essidi eqqidays beeththees.

Ha misileza bolla taasi beetizay issi adde goshsha meedosata go'etidi gade gayizayssi geetikko . Ha goshsha meedoosattikka nu qaalan boora geetidi eretizayssata gidishin isti waaxetiday qanbbaranne maarasha geeteti eretees.

asati katha ayifa saanezara oykkidi zaran katha zerishi deettes hazaran zerettiza kathay keehippe lo'o muruta immana malas maaddes azis giikko kaththa zaran zerettidi katha bollara osha laalliza sate oshazi katha hu'en wodhdhidi lo'o hunetan dolidi lo'o muuruta immana malas maaddees

ha misileza bolla taasi beettizay issi inda dan7o doozata dichun oge go7ettada dumma dumma ogen dan7o doozata dichchizay si beettee ha dan7o dooza sunthayka qosxa geetettidi erettizayssa gidishin qumatethas maaddees

Ha miseleza bollatas beettizay zo7o boorata qambaraninne maarashan waaxidi ahu demba gadeza booratara goyizayssi beettees booran gada goshshey aazizi maaddize giikko asay wolqa wursidi ooththenna malas maaddees.

issi addey boolumida woykko melida badala mitha giddon eqqidi issi badala ayfe menthishe beettees ha badala ayfye oykkida baggay badala ayfe geetettidi eritishin hinko baggay mitha woykko kale geetettidi erettees

ha misila bolla taas beettizay booththa may7o maydi eqqida caala aawaynne sinthe baggara booran gade goyiza issi addey bettis geeththikko ha booththa may7o may eqqida aaway mayda may7oy afila geetettidi eretees

Asati wora dichchanas woykko dooza dichchanas mitha puuteta tokkanas si ollaza bookkishe deettees ha bookketida ollay iranne awa ekkidi guutha gize samidappe guyen dooza puuteta woykko mitha puuteta hidi ollaza naa qishin eeson xapho yeddidi diccana malas maaddees.

Ha misileza bolla taasi beettizay ichacho asati sinthera ba kusha sinthe idimmidaynne guye idimmiday eqqidayssa gidishin he asatappe guye baggan zara zaretidi diza gadey beettees mazaretidi diza gadeykka katha tokkanaas maaddizayssa gidikko asatikka kaththa tokkiza asata geetettidi eretete

booran gade goyees ha adey nam'u booththa boorata hu'e kareth gididayta kacera gitata qambaraninne maarashan waaxidi gada goyishe beettes boora goshey eeson daro gade goydi wursana malas maaddees

ha misiliza bolla taasi beettizay goshsha ooththo hiillanchati daro gabareta shiishshi be matan essidi istas zore immizayssibetee geeththikko hani baggara goshsha ooththo hiillanchati eqqidayssa gedishin sinthe baggara gabareti shiiqidi eqqida geeththikko

Ha nam7u asati oyddu boora waaxidi gade goyishi dihettes issi addey henira ha goyishi dishin issi addezi qasse hanera gide goyes hanera gide goyiza boorati ganna baggara zo7oynne xale baggara booththu gidishin henira ha goyiza boorati nam7atikka zo7okko.

Ha misileza bolla issi addey haaththa zariza miisha woykko akaafa gizayssa ba kushen oykkidi ba gade giddon haaththa zariza issibeetes ha zaretidi bida haaththeyka gadeza irxatethassinne dumma dumma sharafati gadizan dolidi aradateth gadas immana malas maddees.

siyaddey booran gada goyshidis booraykka gada goydi eeson wursana malassinne garsen diza biitta bolla kessi bollan diza ga biitta garse aaththidi maaran gada goyana malas maaddees

Ha misileza bolla taasi beettizay goshsha ootho hiilanchati mitha tokkizayssi beettees ha mitha tokkiza asatikka ba qoodan woga may'o woykko dunguza qachidi muusuure may'o'a maydi mitha kiyon urqashiishizays beettees koyro bolla diza addezappe gaanna baggara haaththe ushshiza yarkane beettees.

ha misileza bolla issi inda booththa afila be bollan may7ada goshsha ooththos maaddiza miishaza be hashen wothada ha xeellizayssi beette ha goshsha ooththos maaddiza miishaykka bookettida urqata suurera kaachirigeesh kessanas maaddes

Goshsha ooththo hiillanchate woykko gabareti bees guyra eqqidi benayta be sinthan utisidi dizayssi behettees gabareykka goshsha ooththo ooththidi dumma dumma kathata deres shiishshizaytakko.

Ha misila bolla taasi beettizay ooththo gakkida xaatha santhe giddon issi addey uttidi ha santha xapho bollafe maata dhuuqizayssi beettis geeththikko hasantha xapho bollafe maata dhoossayka santhe harma geetettidi erettizayssa gidishin santhey xaaxetidi gakkidappe guyen qomatethas maaddes geeththa.

Asey hayssan eqqides ha eqqida daro asay goshsha ootho ooththiza asada gees goshsha ooththo ooththiza asada azingi ziigizayssa gidikko goshsha ooththo miishata be kushen oykkidi goshsha ooththo may'ota maydi eqqidayssi beettees.

amisileza bolla beettizay goshsha ooththawo hillanchati sinthan eqqin gabareti guyera mitha puuteta oykkidi tokkanas bootappe boota laammidi ekkidi bizays beettes ayfidi isti tokkiza mitha puutetikka diccidi heera woykko shooros nuxuhe ayere woykko irxa ayere immanas maaddees

ha misileza bolla taas beettizay daro goshsha ooththo ooththiza asati woykko gabareti goshsha ooththos maaddiza miisha ba kushen oykkidi pude duge aalidi eqqidayssi beettees ha goshsha oothanchatikka goshsha ooththo ooththidi bana ayssizayta geetettidi eretetes

Daro asati hayssan shiiqidi olla bookkizaynne olla bookettida bootazappe urqaza woykko biittaza akafara geesh haliza hissibeetees issi addey hani baggara hokkidi olla bookkizay ssabidishin sintera dizayndeya akafara urqaza kessawus.

Ha misiley issi addey boorata qambaraninne maarasha waaxidi be gadeza goyizayssa bessees ha boorati goyiza gadey garsessa bolla kessidi bollayssa garse aaththidi gadeza garsessanne bollayssa walakkikko lo7o muurota immana malas maaddees.

"Haysa misileza bolla beetizay goshsha hiilanchati ba kushen saanera kaththa ayfe oyikidi zara giddon kaththa zerisaysi betees ha zaran zarettida kaththay suurera ayfidi daro go'a immizaysi eretizaysako."

Ha misile bolla tassi betizayi issi botha mayo mayidda assi dorissa hemizayissi bettesi ha adeyikka dorissata ba sinithe athidi besi guye adhi eqidayisi getesi.

Hayssan heedzdzu goshsha kaameti demba gadeza goyizayssi beettees guyerakka goyssizaddey bees ootho maayo maayidi goyettida gadera duge bizayssi beettees a goshsha kaameti daro gade guutha saaten goydi wursanas maadetes.

hasi7iley goshsha makinay gadeza goyizayssa bessees ha goshsha makinay gade goyizayssi aasis goyizey giikko keehippe aaho gidida gade guutha saate giddon goydi unganas maaddees

ha misileza bolla taasi beettizay issi goshsha kaamey aaho gidida demba gade goyizaysi beettees ha goshsha kaameykka aaziz go7izee gizayssa gidikko issi ooththo gada daro asappe eeson ooththidi wursana mala maaddees

Ha misileza bolla tas bettizay dumma dumma asati kaththa tooki epidii madabarara issi bolla dorizayssi bettes hayi bettishin nam'u asati kaththa tookidi bizaysa godishin heni baggara qasekka kaththa doriza asatti dettes kaththa.doriza asatappe guye baggan daro kaththay dorettidi dishin bolla baggara kartonnera eqay dizaysika bettes

ha misiliza bolla taasi beettizay booththa may7o maydi ba duunan cimbilen tuccida nam7u asati makina bollafe timatime saaxinera goochidi woththizayssi bets geeththikko

kaththi madabarara siketidi katha keeththan dooreti uttidayssi beettees, ha katha keeththan shiiqidi dooretti uttida kaththay dere giddon koshay geliza saate mule derezas gishettidi dere koshappe ashshana malas maaddes

hamisiliza bolla taasi beettizay keehipeteerateerida muuze ayfeti bettetes ha muuze ayfeti keehipeterateerishe bica medho aaththizayssi qonceko ha bica medho aaththida muuzeti muussas giigida muuzeta geetettidi eretetes

iddey a boththa shurafe mayada nam7u gushshen xaatha santhe ko ububo santhe oykkada ha aala dammi icizayssi beettees ha umbubo santhe woykko xaatha santheka haythe metettiza dan7o doozatappe issa gidishe erettes

ha misiliza bolla taasi beettizay asay makina bollafe saaxinera kumedi diza timatime woththizayssi beettees timatimey teerishe zo'o mala aaththizayssinne metatethas woy qumatethas maadiza ayfa ayfetappe issa gididays eretes

hamisiliza bolla taas beettizay teeheppe daro gidida gashara nayti issi bolla shiiqi eqqidi ortodokse ba taskana wogan may7owa mayzas may7izayssadan ba qoodiyan booththa laxana xaaxidi eqqidayssi beettees

Quma muussa maara asatikka quma miza asati siiqon kumidayti issi issa barsishe miza hissi eretes hee issi baggara saa nanne mankan issine oykkin issay gannara uttidi issinio duunan barsiza issi deettes hanira besinthan pompara haaththe woththidayssi mishe izeta xeellees.

Hamisileza bolla beettizay daro kaththa qommoti kuntalera siketidi issi bolla dooriti uttidayssa bessees ha dooriti uttida kaththaykka koshay dere geliza saate asas shaakkidi immikko koshappe asay bena naagana mala maaddees gido attin issi addey shaama naara issi madabarappe kunthidi kunthidi issi indeys qolizays beettees.

Hamisileza bolla taasi beettizay issi aaya booththa afila may'ada garsara ba may'o'a may7ida gidikkokka guufe oykkada zo7o7e qaara gaathan aykko qacha ba hashe bolla tookkada issi doya ottidaso bizayssi beettees.

solloy ooketidi saanera doorettidi dees ha solloyka saanera doorettidays asas gishettanas doorettides ha gish ha asas gishettiza solloza asi ekkidi qumatethas maanawu dandayees

Ha misileze bolla dumma dumma ayfa ayfe kathatinne ducay woykko uthay metettiza kathati bana oykkiza eqaara shiiqidi issi boltan uttidayssi beettes ha kathata qommotappekalemisos abkado burtokane mango muuze dononne sanesa malati bettettes.

Issi dembba gaden wiykko sha7an banggayi ayfe kessidi keehippe eqqidi kaxxiza bangga giddon bootha mayo msyida asi dezayssi betees. Ha banggaykka ayffe kessidi maaran kaxxidappe guyen maxi zam7idi ayfa kanche qori ekkidi meetetiza kaththa qommokko.

Ha misileza bolla betizay issi goshshanchay ba goshsha murutata haathe zaaridi ushshizayssa besses ha haatha zaraykka warro getteti eretizayssa giddishin haatha uyiza murutati haatha uyidi cillii diccidi sure muruta imanas maddes.

Ha misileza bolla keehippe cilila gididi lo'o wogan doliza katha gidora keehippe daro gidida asay pudenne dugenne laaletidi gede bizaysi betes geethiko.

Asati badala mithappe tiyaza tarishidi eketesi,badala tiyazi tarishet eketidi waanize giikoni tarisheti eketida badalati so efidi doysetidi metetesi, woyko caaca caacetidi metetesi.

Issi keehippe aaho gididashan banththay buro ayfe kessizayssi beeththees; ha buro ayfe kessiza banggaykka ayfezi qorxxizi kaxxidappe guye maxeththidi son shiiqidi bukethiko ethappe keyiza ayfezi qumatheththaas go7izayssa gidishin ha galabi miizzas go7izayssa gidishin buuxazi woga keeththazan kammanas maaddes.

ha misiliza bolla beettizay keehippe daro gidida dumma dumma ayfa ayfe kaththa qommoti dumma dumma kuntalera shiiqi uttidayssa issi addey bayzizayssi beettees ha katha ayfetikka dumma dumma kathata mal7eththanas maaddizayssata

Donoy botha pudho pudhi dizaysa gidora daro asay cifiran ha sinthe yizayssi beettes ha pudhida donoyka kaxanas matishe woykko duc'a oykishe pudhoza keses getiko.

issi ayfiya saafeten kaththa ayfe qolada qorizayssi beettees ha7aay akka saafetezan katha ayfeza micada kaththa giddon acceynne dumma dumma buuray dizayssa qorada diggizayssi beettees

ha misileza bolla taasi beettizay badalay ba ayfa ba izayssi beettes geeththikko ha badala bolla ba7ettida ayfey ti7attidi ti7atti simmidappe guyen kaxidi meetettanas qumatethas maaddees

uutha giddon uuththa haashidi yakashaza gum'iza asati beetettes, uuthaya dhiccidi ala woykko woossa gidishin uuthas anuzinne ducazi haashettidi asa naytas qomatethas maaddizayssa gidishin haythezi medosata qomatethas maaddees

Ha misiliza bolla taasi beettizay qomatethas maaddiza dumma dumma ayfa ayfiti dumma dumma midho kuntalen be qommora qommora shiiqidi uttidayssi beettees ha ayfa ayfe kathata giddonka issi addey ayfa ayfa kuuciza eqa oykki dihe ha walakizays beettees

Hayssi asati kaththa soragettes kaththa soragu gussay aayfa ayfe kaththata bukkidi shiishidi gafeza hapazanne ayfeza safe ayfeza hapafenne gafappen qoranas carko bolla salo haloy katha suranxo geetetidi erettes

issi addey saanera kaththa buurantaray tookki shi shidi suranthiza is beettees katha surantho guussay koyron kaththa bukkishin kaththay gafe happaea acetara walakka gididays erettees hessatappe kaththaza qori kessanas dhoqo issidi izi carkon bessiza saate carkoy happe gafanne aceza tookkeshin kathazi bicha gaden issi bolla shiiqidi attiza oge geeththikko

issi addey beho7en qoofe woththidi maxaxa licizayssi beettes addezappe guye baggara ayfaife kathati issife dooretidi dizayssa gidishin i sinthera liciza maxaxay uta metettiza kathaqommo gididi qumatethas maaddees

ha misila bolla taas beettizay issi booththa may7o mayda addey ba ayfe mana xira woththidi haasayizays beettees ha addey eqqidasoyka katha giddon eqqidayssa gidishin aappe guye baggara cilila kathay dizays beettees

Dunguzza be qoodan halidi koppiya behume moothidi badala bollafe badalay ba'ida mithaza oykkidi eqqida asati deettes asata guyin diza badalay qomateththas go7iza ayfyfe kathafe issa geetettidi erettees

inam7u asati duge baggara qaysire pude baggara qaysire zeridi giddon kaarote zeridi iza ooththishe deettes ha qaysireynne kaarotey duca metettiza katha qommo gidishe dumma dumma go7a asa naytas immees

Ha misiliza bolla taasi beettizay nam'u asati eqqidi pude xeelizayssa gidishin issia issi indiya mango mitha weeppe mango shocada woththizayssi beettees geethikko ha indefi sinthe baggan mangoy doore kididizayssa gidishin issi indiya ba kushen mango madabarara aaththada oykkidays beettees

Xapho metettiza katha zerethay cililidi dolishe dees ha cillii doliza katha zerethaykka kaarote geetettidi eritees kaarotey xapho metettiza katha qommo gidishe bayta mineta bee giddon oykkidayssakko.

Hayssi cililla doozay bettizayssi uuthu geetettidi eretes uuthayka be haythara cililidi keehippe keeththa ozen goho gidi aalanaw dicciza dooz'akko uuththa haythe meheta quma gidishin uutha ducaynne uutha anuy asanayta qumas hexas maaddes

hamisileza bollataasi beettizay katha pulto gidida cililla duuzati be dabbara kaththa ba idi dizayssi beettees hadabban ba ettida kaththaykka badala geetettizayssa gidishin ha doozaz kometha sunthay badala mitha geetettidi erettees

Ha misileza bolla taasi beettizay issi maca asi woyiko issi inda dolidi ayfi kessiza katha giddon ba huphen goosse qachada eqqidara bettawos geeththikko ha ayfi kessiza kaththa sunthayka giste geetettidi erettees

Hamisi dezi bessizay be kacira wogga gita gidida soome doossatanne he medoosata hee miza asata bessees geeththi ha soome doosaykka miiza geetettidi erettizayssa gidishin asatikka miiza heemmiza asata geetettidi eretetes

ha misileza bolla taas beettizay nam7u asati badalatiya ba kushan oykkidi gaammo woga may7o7a ba qoodhan qachidi koppiya ba huphen woththidi manaxire ba ayfan woththidoyssi beettetes gamo woga mayozikka dunguza geetettidi erettes ba kushan izeti oyqqidoyssikka badalatiya geetettidi erettes

ha misileza bolla ta beyizoy heedzdzu asati santhe giddon uttidi harmizayta demmaez geethtikko santhe ay guse gizayssa gidikko qomatethas go7iza dumma dumma bayta hammineta oykkida dooza qommokko

Ha misileza bolla tasi bettizzy issi Adey kumetha mayuwa mayidi ba ayfen manaxire wothidi ollappe biitta kachiza misha go'etidi bitta kachishidi Mitha ollan tokizaysi bettes hatoketida mithayka dic'idinne akkishe hera woyko shoruwa ayere naganasinne c'ililo besa gidanas mades.

Daro asay shuchcha gidora gede pinnidi bees ha shuchchazika ira wode haroy meecidi ehida shuchcha gidishin astati gede pinnidi bizaysi issi bessape hara bessan pinnidi banaas bees.

Ha misileza bolla taasi beettizay ira saaten haroy woykko haaththay lanqe besappe biitta shuchchanne dumma dumma miththata meecci ehidi dembba boottan ehidi dooridi woththidayssi beettes.

Ha missileza bolla tas bethizay kehippe aho bothan cilillo dozathi dizayssi bethes gessikko. Ha cilillo dozatha shiqoy ayigi erethize gizayssa gidikko wora gethethidi erthes.

ha misileza bolla taas beettizay daro asati licon oyda bolla wora garsan uttidi dizayssi beettees geeththikko ha asatikka ba sinthan ba guupa woththidi ba koppiyaza woththidi ba woga mayuwa mayidi licon uttidays beettees

Ha misileza bolla tasi beettizay daro asay wora garsara gedeththe oge bizayssi beettees geettikko ha asappe gede baggara woray beettizayssa gidishin ha baggara maatay beettees maata giddonka issi addey eqqidayssi beettees.

Ha misileza bolla issi addey be kushen saate aaththidi booththa shurabe maydays mith tokkidi mitha garsan urqa shiishshizayssi beettees ha addezasika sinthe baggara xeellishin achchey sayakko ha mithayka diccishe heeras nu xohe carko immanas maaddes

hamisileza bolla beettizays doozata dicho heera gidishin ha doozata giddonka moole diccizaynne wobe dicciza doozati deettes ha doozatikka azi maaddizo gizayssa gidikko asa nayta si suure ayerenne heeraza naaganas maaddees

ha misileza bolla issi addey gulbatidi ba qoodhen dungurzo qachidi be hu7en booththa koppiya guye zaari woththidi ba kushen saate aaththidi mitha puute tokkizayssi beettees

be may7o suure may7ida addey be ayfe manaxire woththidi ushichcha kushen mitha puuteza gaden tokki oykkidi hadirisa kushera biitta shiishshizayssi beettes ha biitta shiishshin toketida nitha puutey dolidi gitatishe heeras nu xuhe carko immana malas maaddees

Asati wora qeexidi qeexo geedoza katha tokkanaass koy goyishe mitha xaphozinne dumma dumma mitha haytheti izappe kezidayssan tama xara gidi yeddidays cuay gulugidi cuhizayssi beettees.

Hayssan mitha durumatinne shuchchay haaththa meecettidi haho bessab yiidi denbazan uttidayssi beettees ha haaththa meeci hayssa meecide hida haaththekka haro woykko ira haaththe geetettidi erettees.

Hamisileeza bollata hasibeettizay be may'a maydi booththa koppe ooththidadey mitha puute biittan tokkidi ha sinthe xallises beettes geeththikko haatoketida mitha puuteykka heeras arotetha naaganassinne irxa ayere heeras immanas maaddees.

hayssi dumma dumma asay shiiqidi eqqidayssi doozata tossonne doozata dicho oge zoretishe dizayssi bettees ha dozata tossay biittan darishin irxa ayerey woykko irxa carkoy issi shooros imettizayssi girxekko

Akafara olla buokkidi mitha tokkishi deettes mitha tokkidi mitha ki'on biitta shiishshes akafara ha biitta shiiqida mithay dolidi wogga gita gidishe shooro woykko heera si irxa ayere immana malas maaddes.

ha misileza bolla issi aaway kehpe lo7iza may7o7a may7di ba ayfe manaxira woththidayssi eqqidays beettees ha aawozasska hu7ey bo7atidi duunasora cima asa masatiza aawakko

Ha misileza bulla keehippe daro gidida gashara wurati woykko sharafati beettetes ha shara sharafatikka azigo izo gizayssa gidikko gashara woykko tirango ushettizanne qeeri qeeri worame doossata aqoso gidi diggoyettes harakka aazigikko shooro woykko heera ayere naaganas maaddettes

asati wora tokkidi dichchanas mitha puuteta ekkidi tokkana bessaza bizayssi beettees ha mitha puute dibidi woran toketikko wora gididi keehippe dicciza saate heeraza ayere naaganassinne cililotethaza naaganas maaddes

hamisileza bollata si beettizay gaammo woga may7o woykko dunguzo mayda asati mitha puute ba kushen oykkidi tokkanass ekkidi bizayssi beettees geeththikko

hamisileza bolla taassi beettizay keehippe daro gidida cilila doozata shiiqoy beettees guussikko ha cilila doozata shiiqoy ay geetetti xeeygetize gizayssa gidikko wora geetettidi erettees

Ha misileza bolla taas beettizay heedzdzu makinati denba ogera getethe bizayssi beettes goossikko ha makinatikka azigo izo gizayssa gidikko asa issi bootappe hara boota eeson gaththanas maaddettes

Ha missileza bolla ayfa ayfe kaththa muurutati issi bessan shiqqi dooreti utidayssai bettes ha ayfa ayfe kaththa qommotappe shiqqiday lemissos pappaya, burtukane, loome, annanasse,muuzenne h.h. m bettetes.

Haa misileza bolla tasi betizayi dumma dumma ayifa ayiffe qommoti sharanni micettid dizayiss betees.haa ayifa ayife qomotappe lemosos ,maniggo ,abikkado,muzzle nne papayayi betees.

Ha misiliya bolla ta xelidayisi timatimeyi saxine gidoni dizayisi bettesi, ha timatimeyi diza saxineyikka timatime saxine gettetidi eretishini, timatimeyi quma giddo walaketidi quma mali'ethanasi bollasi duma duma go'a imanasi madesi.

ha misileza bolla beettizays dumba dumma dan7o doozati issi bolla shiiqidi bayzettanas shiiquttidayssi beettees ha dan7o doozata sunthaykka leemisos zo7o shunkurto timatime abukado mango muuze tuumo hessane hessa malatakko

Ha misileza bolla taasi beettizay dan'o doozata muurutay issi bolla shiiqidi doorettidi dizayssi beetteys ha dan'o doozata sunthay ka lemisos timatine lo'oome burtukane kaarote qaysire maxaxa tuumo dononne hessanne hessa malati bettetes

giya giddon dumma dumma mishata asay ba izos shiishshidi micizayssi beettees miciza katha qommota peleemisos shunkurto maxaxa donoo tuumo hessan hessa malata micishe deettes

Hayssi dumma dumma kaththati bayzettana si issi issi bolla shaaketidi doorettidi uttidayssi beettees ha shaaketidi bayzettana uttida kaththayka tuumo yenjelo barbare timatime kaarote donona zo7oshonkurtoy madabettidi uttidays beettees

hayssan dumma dumma dan7o doozatinne dumma dumma ayfa ayfeti issi bolla shiiqidi wuththizo keeththan gelidi dizayssi bettes ha ayfa ayfetikka leemisos ananase burtukane muuze mango loome geetettidi erettizayssa gidishin dan7o doozatappe issoy shunkurto geetettidi erettes

Ha misiliza bolla taasi beettizay ayfaayfe katha qommotappe timatime geetettizayssi saaxinera shiiqidi uttidayssi beettees issi asa kushe daggizays timatime issa oykkidi eqqidayssikka beettees.

Dumma dumma kaththa qommoti bayzettanas licetidi uttida kaththa qommota pilemisos kaaroteynne dunoy ducey metettiza kaththa qommota gidishin xaatha santhey haythe metettiza kaththa qommo gidishin bambarey ayfe metettiza katha qommokko.

hamisileza bolla taasi beettizay qomatethas go7iza dumma dumma ayfeti be madaran issifi shiiqidi dooretidayssi beettees a doorettida qomatethas go7iza ayfa ayfeta pileemisos paapaaye timatime awkado mangosanne hessa malati beettetees

tgarsera teeridayssinne bollara teerena paapaye ayfey paapaye mitha bolla dizayssi beettees paapaayeyka ayfaayfe mitha qommotappe issa geetettidi erettizayssa gidishin paapayey asanas badumusa harge dhallanas maaddees

Ha misileza bolla ayfa ayfe puuto gidida katha qommoti betetes ha afa ayfe puuto katha qommotikka paapaayenne abkado gidishin qumatethas asa naytas go7a imiza ayfa ayfe qommotakko.

Ha misileza bolla dumma dumma qumatethas go7iza ayfa ayfeti ba qommon qommon uttidayssi beettees. Ha ayfa ayfetikka leehe afkaado burttukane manggo ananaasenna muuze geetettidi ereteetes.

ha misileza bolla ayfe metettizanne haythe metettiza dooza qommoti giya bayzos shiiqidayssi beettees he dooza qommotappe ayfe metettizays loome geetettes haythe metettizays saallixe gidishin saalixezappe guye baggara pompaynne karetha festaaley beettees

Ha misileza bolla taasi beettizay keehippe kaxa muuze woykko teera muuzeynne sinthe baggara lehey sugetha gaare bolla ogen uttidays beettees ha kaxa muuzeykka muussas go7izayssa gidishin leheykka qas kaxidi metettiza ayfa hayteppe issa geetettidi eretees

ha misileza bolla taasi beettizay loomey barbarey zookun talen micettidi bayzos shiiqi uttidayssi beettes geeththikko ha lo7omeynne barbarey qoma qommotappe ayfa ayfe geetettidi eretetes.

Gistte zerey doli gitatitidi ayfe kessishe de'es ha gisteykka ayfe kessidayssi tiyatidi tiyatida guyen qorxxidi qorxxidappe guyen kaxxiko kaxxoyssa cakkidi bukki ayfa kessi ekkidi qumateththas go'etettees.

muze uththayi hayissanni betees.muze uththayikka yechchara anora ducara dizayissa muze ayifeyi xerara pudhdhidi ayifa hares gussukko .haa xerara pudhdhidi harida ayifeyi qumateththasi go'ees.

hayssi issi addezi uttidi ba woga mayuwa dunguzo gizayssa ba qoodhera halidi mitha pute tokkidi tokoyssa kii7on biitta shiishshizayssi beettes ha mitha puute tikkidi tokkoyssa ki7on biitta shiishizayssi beettees. Ha mitha puuteykka diccidi gitatishe shoorosas woykko heerazas ayere naaganas maaddes.

asay dono tokkees goshsha ooththo hi lanchati gadeza goydi miiqisidi izan ollaza kachishin inko asati zeriti issoy uttidi donoza tokkishe beettees

daro asati zooron eqqidi goshsha gadezan olla bookkizayssi beettees olla bookkiza asatikka issay issay be kushen zaapa woykko marco oykkidi olla bookkizayssa gidishin issi issi asati booketida ollan katha zerizayssi beettees goshsha gadan olla bookkoy kumeththara dono kache woykko kache geetettidi erettees

ha misiliza bolla taas beettizay baasettida gaden akafay xaphora diza katha ducaynne beettizayssa gidishin xanxaza gogii eqqidi goshsha ooththo hiilanchati ba waraqata bolla xaafizayssinne issi addey sinthera eqqidi qaraxizayssi beettees

Daro matha koothey issi hangera diza mitha bolla kaqetidi dizayssi beettees ha matha kooththey aazi maaddizey diikko mathati harasoppe yiidi izan gelidi eesi eessana malas maaddees.

issi addezi guyera eqqin sinthera diza addezi dono kachishe dees dono kache gooshsay goshsha miisha go7ettidi woykko marcho ekkidi goshsha gadezan olla bookko weethxikko olla bookkidi bookko olla donoza zeridi zerettida donoza moogikko izi dolidi maaran lo7o duca immidi qumatethas maaddees

Ha misileza bolla taasi beettizay issi booththa may7o maydi booththa qoofe be hu7en woththida addey shuchchan keexettida keeththa giddofe kezi di haani bagga yizayssi beettes geeththikko ha shuchcha keeththafeka sinthe baggan galal7o eqa bolla booththi wodhdhidayssinne haaddezappe sinthe baggan shuchcha shiiqoy diza beettees.

Ha misila bolla taas beettizay shobon birdettida heeran daro asay shiiqidi eelo haaththa matan uttidinne eqqidi haaththa xeellizays beettees ha asappe guye baggara mithay dizayssa gidishin mithappe guye baggara muuzeynne laafa keeththay dizays beettees

Ha misileza bolla nam'o asate pude aaleyqqidi gadeza zaridi zarazan katha tokkizayssi beettees hazaran toketida kaththaykka aazi maaddize gizayssa gidikko keehippe daro moorota demmanassinne daro go'a demmanas maaddees.

Ha misiliza bolla taasi beettizay goshsha ooththo muuruta asati saaxinin aaththizayssi beettes ha goshsha ootho muurutaykka tima time geetettidi eretizayssa gidishin dumma dumma oototasi maadees ikka tima time qaykka metettidi kaxi diqqa kathara metettiza qayfa ayfe qommotappe issako

Deamisileza bolla issi inda salo medho may'o may'ada ba huphe guhe zaara qachada oshecha kushen galal'ocisha oykkada hadiresa kushetappe oyddu biradheta nukkada mantha biradhe dhoquyssada ha xeellada miicizays beettees

Ha misiliza bolla taasi beettizay issi inda ba huphen goosse qachada ba qoodhen gozda aaththada ba kushin kushe kalthe aaththada cilila mitha haythe idimmada ha xeellizayssi beettees

Ha misiliya bolla taas beeththizay issi addee suure mayuwa maayidi haddirssa kushiyan waraqataa ushachcha kushiyan badalaa ayfiya oykkidi eqqidayssi beeththees; ha badalaykka ays go7izee giikko qumaththeththas go7iza ayfaayfethappe issa geetheththidi ereththees.

ha misiliza bolla taasi beettizay keehippe dinba gidida goshsha gadin haaththa zaridi gadesakka zara zaridi ha zarara haaththa gada ushshizay si beettis geeththikko ha gadeyka haaththa uyi simmikko kaththata zerikko lo7o ayfe immana malas maaddes

nam7u asati ekkidi ha xeellizayssi beettees issi addey hu7eni qaca qacidi dizayssaka gidikko e addeta guyen haaththe zaray dees ha haaththe zarazappe guye baggara muuzey dees haaththe zarazi muuzezan haaththe yeddana malas maaddees

Gamisiliza bolla beettizay dumma dumma may7o mayda dumma dumma medho asati shiiqi eqqidi maata giddon zorettizayssi beettees hasatikka shiiqi eqqida boota keehippe ciilila maatay dizayssi beettees.

Ha misileza bolla taasi beettizay issi demba gadeyn daro zaray zarettin; ha zara giddon haaththa yeddidi zarara gada haaththa ushshizayssi beettees geeththikko.

ha misileza bolla taasi beettizay oyddo asati haaththe shooren dizayssi beettees geeththikko ha oyddo asatappe heedzdzati goyen eqqidaytappe nam7u asati uttidayta gidishin issay be dabba oykkidi eqqidayssa gidikkoka sinthen diza addezi mata shiiqi eqqidi ha xeellizayssi beettees

Ha missileza bolla tasi betizay soo meddosa dichcho xabban kehippe daro gidida soo meddosati dizayisi bettes ha soo meddosati parranja mizi getettidi eretizayisa gidishin kareththa masara medhdhoyi dizayiti baggayi ichidayi baggayi eqqidayi bettes.

Ha missile bolla tassi betizayi woliqqameanne modho giddida soo meddossayi eqidayisi bettesi. Ha eqidda soo medossayika ba kacceza guye bagga zerikidayissa gidishini iya sunithayika boora gettetesi

Hezu waxa boran hezu asati gadeza goyishe de'etes ha hezu waxa borayika esoni gadeza goyi wurisidi ele kathidi muruta imana malas mades

Haa missileza bolla tasi betizayi issi inidiya nam''u kutoti nam''u phuphule yegiddi gishshas phuphule yegido kutotas kaca muzizoyiss betees.kaca muzo gussayikka issi ase gidinine mehedi gidin na'a yelikko na'a yeliddi gishshas dumma dumma qumata qommo muzizayiss kaca getettidi eretees.

Ha misileykka besizay medosatas payateththa nagiza quma qoommota sanera ekidi ayera aawara be medodsata muzizatis beettes ha medosata sinththaykka dorssa gettettidii erettes

Ha misiley qoncisizay cana medosati mitha canidi lisho ogera hamutizays betes ha mitha cnida mexosata sunthayka hare getei eretizaysa gidishin harey dumma dumma eqata canidi issi botape hara bota efanas madiza medosa qommoko

Ha misile bolla betizayisi duma duma asati guyera dizayisa gidiko na,mu orde asati na,mu wolqama dorsata oyiqidi xelishe dizayisi betes ha dorsatika so medosatappe isuwa gidishin dorsa zere getetidi eretes

Ha misileza bolla betizay so medosata disho xaban issi soo medosaya be na'a yelada lacizaysi betes na'a yelada so medosata sunthayka mizata getetidi eretetes

Lisho ogerazara miizati yeettees lisho ogera yiza miizatika habasha miiza getetidi erettees habasha miizati be kace gitazara booraynne macca miizati beetettees ha miizatika issi bootappe hara boota hemetana bizayssi qonccetees.

Daro so medosata heni bagara eqidi dizaysine ichidi dizysi betizaysa gidikoka ha sinthe bagara issi karetha masara so medosaya karetha masara be mala yelada lacizaysi betes

hansiliza bolla beettizay soo medoossata dicho woykko darso xaabazan dumma dumma soo medoossati zin'iidaynne eqqiday dizayssi beettees ha soome doossata sunthay miiza geetettidi erettizayssa gidishin dumma dumma go'a asa naytas immiza soo medoossatakko

Karetha masara miiziya kace bayntara zo'o masara marana yela yeggada laacawus hakaretha masara miiziya maranateo yelada laacizayssi maranatte bolla diza maaruza quccada bees mitawus geethikko

Ha misiliza bolla taasi beettizay laaggidi yizayssi beettes ha soo meedosatikka aabasha miiza geetettidi erettizayssa gidishin izeta medhoykka booththa kareththa masara zo'onne cololo gididi beettetes

Ha misiliza bolla taas beettizay daro soo medoosata issi na'iya laaggada gede efizayssinne soo medoosatappe sinthe baggara gatta keeththi woykko goda keeththi beettees. He goda keeththafe guye baggara qorqoro keeththi beettees.

Miizay be aqo son qachettidi quma mizayssi beettees. Ha qumazikka miizatas wolqa mizayssa gidishin issi miizaysi haythe bolla oyddo tammanne heeththu quturey xaafettidi qacheti uttides.

issi indaya miizays geda tooza wodorora sakalada miziyo maathana gawusee miisiyakka wondara kanjajjada dizaarokka gidikko miiziya indiya maathishin indiyo qakkon tamanas tooza qachizayssi beettes

Kafota henthanne dicho maara xaaba ha kafotikka kutto geetettidi erettizayssa gidishin kuttoy asa naytas dumma dumma go7a immiza kafotappe issako kuttoy asa nas immizay azye giikko asho na phuphuley moosona

ha misileza bolla kacera diza soome heti laagettidi yizayssi beettees geeththikko ha kacera diza soome doossata sunthayka miiza geetettidi erettidayssa gidishin ista malay booththa karetha masara zo7onne cololo miiza qommoti bettetes

Soo me doossati be aqon gelidi qashetidi dizayssi dizayssi beettishin issi addey woykko soo me doossata heemmiza addey sinthera eqqidi haaxe lizayssi beettees soo me doosati be aqon qashetikko omarsi kawuz ista gidiza qumay issoos issoa sinthan imettes geexxikko

Hayssa bettizayssan miizati lichora qashettidi bees qomay wodhen qomaza maarammizayssi beettees ha mizatikka bees wodhdhida qomaza maarammidi suure hunetan dichidi lo7o go aymmana malas maaddees

Ha misiliza bolla taasi beettizays soomme doossata muuruta oykkiza eqan soomme doosata muurutay shiiqidi uttides beettees ha muuruta immida soome doossata sunthaykka kutto geetettidi erettizayssa gidishin kuttofe beettida muurutay buugule geetettidi erettes.

miiziya naa yelada laacawus yelettida naatteza sunthay mara geetettidi erettees miizey duccara goyna garsara zo'o miishey duge diccidi beettizays do'a geetettes

Hayssi miizata qoma miizata suuren muzo boota geetettidi erettizayssa gidikkoka daro dumma dumma qommo miizata nayti woykko marati binet mitha giddora qoodha yeddidi bees bessiza qoma mizayssi beettees

ha misileza bolla taasi beettizay daro zo7o kuttoti guye baggara beettizayssa gi dishin issi zo7o kuttiya sinthen dawos ha kuttoyfe sinthe baggan hiixa bolla nam7u phuphuloti uttidayssi beettees

Ha misileza bolla taasi beettizay keehippe denba gididi lo'iza ogera daro miizati gede laagitidi bizayssi beettees geethtikko ha miizati laagiti biza ogappe duge baggaranne pude baggara daro mithay beettees

kafota henthanne dicho maara xaaba kafotikka soo medoossata gididi eretizayssa gidishin baasanaytas phubulenne asho immiza kafota geetettidi erettedes ha kafota sunthaykka kutto geetettidi eretees

Ha misiliza bolla qonciday woykko beettiday soome doossata dichonne izetas gidiza quma imo oge bessees ha soomme doossata sunthaykka kutto geetettidi erettizayssa gidishin booththa eqa giddon shiiqida haaththi sifi shiiqidi uyizayssi beettees.

Ha misileza bolla taasi beettizay issi indiya issi soome doossays kaceza dhoqusta oykkada pude xeelisizayssi beettees ha soome doosay sunthayka miiza geetettidi erettishin he miizay sinthan gabatera boncoy shiiqi uttidayssi beettees ha boncoyka miiziya miza miizay qoma geetettidi erettees.

Ha misiliza bolla taasi beettizays maarato woykko worta bolla xalqe cadishin deyshata bazzo woykko wora giddo heemmanas laaggidi efizayssi beettes ha deyshatikka issoy issoy booththa gidishin issoy issoy karetha medhu oykkidayssakko.

isi aaya uttada kuttotas kumay mashe dawus ha kuttotikka zo7o booththanne masara medho oykkidayta gidishe phuphule yeggidi dumma dumma go7ata bolla pe iza soo me doosakko

Ha misileza ba tasi netizay duma duma medho ykida s medhsati maata mizaytinne dhqu gidi ha xeelizayti beetetes ha medsata sunthayka deysha getetes ha medsata medhyka zo'o boroqo cllnne botha gididi eretes

Ha misileza bolla taas beettizays nam7u phuphule issi indabe sinthan kobay woththidaranne nam7u kuttoti saaneppe haaththe uyizayssi bettez geeththikko ha7indiya ay ooththa zeegizayssa gidikko kuttoti phuphule yelido gish as kuttotas bessiza qomanne haaththe saanera ekkada shiiqadus geeththio.

ha misiliza bolla dumma dumma medossata medhoy leemisos zo7o, booththa, cololonne laxo gidida medoossati issife shiiqidi maata mizays beettees ha medoossata sunthayka deysha geetettidi erettes

ha misileze bolla caana me doossati gatta caanidi ogera yizayta demmays ha gattayka aazis maaddize giikko iray bukkizo sate keeththa kammidi iray keeththan aaththenna malas maaddees.

ha missileza bolla tasi bettizay duma duma kaththa qommota issi gadden zaran zerizayissi bettes lemmisos ha kaththa qommotappe baddalayi nne badhdhoyi bettizayisa giddishin ista giddoppe harmma woyikko dolida matati buccetin suren diccizay tasi beettes.

Ha misileza bolan betizay asa gosha hilanchati ba gosha ootho miisha bagayi oyikin , bagati co gidi eqidi beyizysi beetesi, ootho hilancahtika gosha ootho woga go'etidi muruta murutisiza asata getetidi eretososna.

Ha misileza bolla taasi betizaysi karetha pestaleni ducani biita kunthidi Mitha puteta dicizaysi betesi. Ha Mitha puuteti dicidi botappe boota kaameti toketidi dicishini heera cililisanasinne irxa ayere heeran diya asasi imanasi maadesi.

Ha missileza bola betizay issi gosha hilanchay ba kata gosha oso miishshan otizays betes ha osoyika dono otho gidishin dono oso gusay donay suren dolidi suren duca iman malas dono keon bita shiishshdes.

Haysi adey othiza othoy gade kela woyko irken otho getetidi eretes gade kela woyko irken othoy bitay issi botape hara bota ira hatha woyko haro mikinaten mecetidi bonta mala teqidi oykese gethiko ba' kela bolla dumma dumma mata qomota tokishe dizays mizatas woyko so medosatas qumatethas mades

Ha misileza bolla tasi beetiday kaatetha surenne karetha caama aathidi bootha shubare mayidi ba ayfen manaxire wothida addey akapa oykidi Mitha puute issi sohoppe hara Soho epidi tokizaysi beetes geethiko.

Ha misileza bolla betizaysi issi inda katha ayfeza zam'ada pithi ekada pithani punizayasi beetesi, kathe aype puno guisayka buuraranne acera walaketida kathatappe kathata acetappe qoridi naxa kesiza oge getetidi eretesi.

Goshsha oththo hillanchati baggay goshsha oththo mishsha be kushshen oyikin baggay ayzika oyikonna eqidayssi bettes.ha goshsha oththo hillanchatikka goshsha oththo mishsha go'ettidi dumma dumma kaththata murutisizayssa gettetidi eretosonna.

Ha misiley tas besizay issi Adey qumatethas go'iza dozata tokizaysa beses, ha toketiza dooza sunthayka uuthu getetid xeysetizaysa gidishn uuthay wolqa ho'o imiza quma qomotas mince getetid eretes.

mitha puuteta dicho xaaban keeeppe daro gidida mitha puuteti tossa gakkidi uttidayssi beettees ha tossa gakkidi uttida mithatikka issi bootappe hara bessa laammidi tokkizo saate diccidi heeras geeshsha ayere immanas maaddedis

ha misileza bolla taasi beettizay sinthe baggara buuray dizayssa giddon badalaynne baadhoy dolizayssi beettes badalaynne baaddhoy ayfa ayfe katha qommo woykko miththa qommotappe issawa gidishe qomatethas keehippe gita go7a immoosona

hamisileza bolla taas beettizay donoy issi bolla doorettidi soon dizayssi beettes geeththikko ha donoykka doorettidi diza bootay shaale geetettidi erettees ha dono shaaleykka aazigoy zeeygizayssa gidikko donoti issi bolla shiiqidi daro saate uttidi naagana mala maaddees

Ha misileza bolla akafa go7ettidi olla bookkidayssinne olla duunan oshay haaththe ushshiza yarkaneyn shiiqidi uttidays beettees ha haaththe ushshiza yarkanappe ha baggan ollaziy aazis bookkettidakkoninne qoncisiza xuufey xaafettidi mitha bolla kaqeti uttidayssikka beettees

ha misileza bolla taasbettizay issi zo7o may7o mayda asay badala ayfi poqizayssi beettees badalaykka ayfa ayfi mitha qommota gidishe qomatethas keeyppe daro go7a asa naytas immiza katha qommotappe hessakko

Asati mitha puute tokkidi tokkoyssa garsan haaththe qolishe deettes ha haaththe qolethayka tokketida mithay elera xapho biitta giddo yeddidi diccana malas maaddees.

hayssi be wu7en koppiya woththidi diza addezi dono booketida donoza issi donoso gelthidi maaran licidi woththizayssi beettees hasowan licettidi uttida dunoykka daru gises uttidi iite nan woykko wooqenan daro saate gam7anas maaddees

ha misileza bolla ayfaayfe kathi be mithara mitha bolla qaaphettidi uttidayssi be tees geethsimo ha ayfa ayfe kathaykka badala geetettidi erettees badalaykka ba mithara mitha bolla qaaphettidi awakay boolumidappe kuyen bunchittidi madabaran aadhdhidi uttees geeththa

Ha misileza bolla issi indi asi zambille kushen oykkada badala punnizayssi beettees badala punoyka azigo izeegizayssa gidikko badala ayfe giddon dumma dumma buurati shiiqidayta badala ayfeppe shaakanaas maaddees.

Ha misiliza bolla taasi beettizay guye baggara muuzey ba haythara beettizayssa gidishin sinthe baggara muuzey ba banchezara qanxettidi dooren uttidayssi betees geeththikko.

ha misila bolla taas beettizay issi qoofe woththida addey dooza ayfe oykkidi eqqidayssi beettees ha7i oykkida doozeykka muuze geetettidi erettees he muuzeyka qomatethas maaddiza ayfa ayfetappe issoa geetettidi eretees

Ha misileza bolla ta beyizay wogga denban uttida gaammo woga keeththata ha gaammo woga keeththatikka ha'i wode gaammo woga keeththanne beni wode gaammo woga keeththa geetettidi nam7an shaagetetes beni wode gaammo woga keeththay goda geetettidi eretizayssa gidishin ha7i wode gaammo woga keeththay qorqoro geetettidi erettes.

ha misila bolla taas beettizay goshsha hiillanchati tokkida mitha puuteti maaran diccizayssi bettes geeththikko ha maran dicciza mitha puuteti issi bootappe hara boota laamettidi toketizo saate heera cililossinne irxa ayere issi heeras immanas maaddees

Medosatasi payatetha naago hilanchay medosatasi dhale immanas sirijezan duuqishe dees. Ha dhale ekana Giza medosa sunthayka miza getetidi eretees ha miziyoka.issi na'ay sinthara kaca oykin miziya be goyna zoko bolla wothada cadetana gigetada eqadus

Asay miiza ba sinththa aathidi laagi ekkidi ogeyara yizayssi beettees miiza laagi ekkidika heemanas woykko muzanas issi bootappe hara boota efizayssi beettees.

Issi so medosay gadezan bena dogidi ichidaysi beetes. Ha bena dogidi ichida mizay hayiqoppenne paxappenne giddon dizaysa milatidi beetes. Ha medosay sunthayka miza getetiri eretes.

hayssati soo me doossati be kacera wogga wogga gita dayti kaca bolla wodoroy xaaxittin laagettidi iza hyssibetes ha soo me doosata sunthayka miiza geetettidi eretishin miizati zo7o miizanne booththa miiza

ha misileza bolla taas beettizay medoosata payatetha naago hiillanchay woykko naago eranchay medoosa payatetha naagizays beettees ha payatetha naago eranchaykka ba haythan medoosatas qanthe giddon giiriza miishe siyizays beettees

Ha missileza bolla tas bethizay Issi adde dumma dumma katha qommotha madabarar shishidi ba sinthan namu' hare essidi muzuzay betheseko ha harethika azis goi'zo gikko canass goo'zza gidishin isthikka canna medosa gethethidi ereththes.

Issi addey be hariza shiishidi oykkidayssa gidishin medoosatas paayatetha naago hiillanchay harizas dhale caddanaw giigetidi eqqides ha harizikka soo medoosa gidishe caanasi go7ees

soome doossata payatetha naago hiillanchay soome doosatas dhale immanas medoosata issi bolla shiishshides ha shiiqida medoosata sunthayka deyshe geetettidi erettes deyshikka be kace guye zaaridi be goyna salo issidi medhetan diza medoosakko

medoosatas paayatetha naagu hi lanchay ba haythen shoboothidi medoosatas uzna shochcheza siyizayssi beettees ha medoosa sunthayka para geetettidi erettizayssa gidishin medoosata paayatetha naagu hi lanchay ha parazuzas paayatethaza xeellizayssinne siyizays beettees

Soome doossatas payatetha naago hiillanchati ba booththa koborteza maydi issife shiiqidi eqqidayssi beettees ha booththa koborteykka istas ooththoza qoncisees.

ha misiliza bolla beettizay soome doossatas payatetha imohilanchay soome doosatas paayatetha immimakidi iskirtonne woykko peenenne waraqata oykkidi xaafizays beettees ha soome doossata sunthaykka harenne parageetettidi eretese

Ha misiliza bolla beettizays soome doossatas payatetha naago xaaban daro soome doosati shiiqin soome doossatas paayatetha naago immiza hiillanchay soome doossatan dhale caddizayssi beettees ha dhale ekkiza soome doosatikka miiza geetettidi erettosona.

keehippe daro gidida caana mehetinne issi addey be hu7en qoope woththidi eqqida issi deettees ha caana mehetikka caana woykko issi deexo miisha issi bootappe hara boota efanas maaddizayssa gidishin issi metoosatas paayatetha naago xaaba dhale ekkana yiidi dizahizbettes

ha misileza bolla taas beettizay issi soo medoossata paayatetha naa gu hi lanchay payatetha naaganas betisirinjen dhale duuqizayssi beettees dhala cadettanaska shiiqidi eqqida medoosaza sunthay para geetettidi erettees

Ha misilezan bolla tas beetizay issi so medosayonne nam'u asati eqqidayssi beetees ha nam'u asattappe issay so medosata goda gidishin issay mehetas woykko medosatas payyatetha naago hiillanchchay ba kushen kushe kalsiya aaththidi eqqidayssi beettees.

Ha misileza bola tasi betizayi Soho medosatasi payateththa naggo hilayi woyikko hilanichayi Soho medosatasi payateththa dhale imizayisi beteesi geththikko ha Soho medosatikka mizatinne deyisheta getetidi eretetesi

Ha mmisileza bolla beettizayssi soo medosatas payyateththa imo xaaban payyateththa immiza hiilanchchay dhale medosatas immizayssa besses geeththiko. Ha medosa sunththaykka hare geetettidi eres.

ha misiliza bolla taasi beettizay issi soome doossa medhoy zo7o gididaro dabban booththi dizaaro daro asay heera haara shiishshi oykkidara bettawus geeththikko ha medoossa sunthaykka aaze gizayssa gidikko miizi geetettidi erettees

Woga wolqama wora medosat wora gidon eqida ha wora medosatika dangarsa getetid eretetes. Dangarsay be haythenne be zalezara woga woga Gita gidishn woran aqiza do'ata babisid diza do'azappe issako.

Ha misilezan Bolla issi wora medisay eqida Ba dunan doyada Ba haytha Salo esada eqada Pude xellizaysi bettes Ha wora medosa sunthayka AJjo Woyko wora kana geteTidi eretidaysa Gidishin Asa nayta Saxiko marze gidada Hargisawus

Daro wora medosati woraza giddon betizaysa gidishn issi adey Madara Maya mayid be woodhera bakkakka duge halid kushezan wora medosata malatizays betes. Ha wora medosatika besi aqoso wora histid dizaytako.

Ha misileza bola betizayi issi wora medoosayi demibara hamutizayisi beteesi ha wora medoosayi sunththayikka Gamo getetidi eretizayisa gidishshin medosata halaaqa getetidi eretese

Namu worakanati diza tappe issoyi ichin issi worakanazi issa bollara guppidi adhdhidizaassi bettees. Ha worakanatika wora meedosata geetetidi eretida issa gidikone asanay saatsiko gita harge asi oyittes.

Ha misilee wora medoosatha qonccisees; ha wora medoosaththikka menththaa geetheththidi erethoosona; ha menththathikka woran aqidi woykko bazzon aqiza wora medoosatha geetheththidi erettheeththes.

Ha misileza bollan taasi beettizay issi qepen paalliza kare medosata qommope issay tohora hamutizayssi beettes. Ha medosa sunththaykka yanchcho geetettidi eretizayssa gidikoka yeggiza unqulaale woykko phuuphulley keehippe wolqama phuuphulle yeggiza medosatappe issa geetettidi eretes.

nam7o wora medoossatappe issay ichidayssinne issay eqqidi ha xeellizayssi beettees ha wora medoossata sunthayka maahe geetettidi eretes maahey xuguntharanne be medho masarara wora do7atappe issa geetettidi erettees

Issi medosay shucha bola utidi ha xelizaysi betes ha medosay so medosa woyko kare medosa getetidi eretes ha medosa sunthayka gawura getetidi eretes gawuraykka son diza gawuraynne karen diza gawura getetidi nam'u shaketes.

Ha misiliza bolla taasi beettizay issi wora medoosay denban ichidi dizayssi beettees. Ha ichidi diza wora medoosaykka maahe geetettidi erettizayssa gidishin,maahe be malkara oocanne ooca karethinne booththa masara gididi beettees.

Ha si'iley qoncisizay aazazoy abba giddofe kezidi abba dunan ichidi dizayssa bessees ha aazazozikka haaththe giddon diza haaththe midoosa geetettidi eretes

Issi worame doosay eqqada be qoodhe merqada gu7e xeellizayssi beetees ha worame doosay sunthaykka worakkana woykko azho geetettidi erettizayssa gidishin asa nata saxikko keep gita marz gidada wodhos gaththawus

ha misileza bolla be duunara hoxi gididi mitha hange bolla uttidi ha xeelliza kafoy bettees geeththikko ha kafoykka be qefe go7ettidi salora paalliza worame doossatappe issa geetettidi erettees

Ha misileza bolla taas beettizay maata giddon ichida worame doossay beettees ha worame doossatikka nam'u gidishin izata sunthaykka gaammo geetettidi erettessee.

ha misileza bolla taasi beettizay keehippe adussa gidida maata giddon zo7o genesi be goyna mirqada guyi xeellizayssi bettihes geeththigo ha genesiyakka wora metoosa geetettada erettizaaro gidishin asayizo wodikko qomatethas maaddawus

hamisileza bolla taasi beettizay zo7o gidida woramme doosay shuchcha bollara hamuttizayssa bessiis ha woramme doosay sunthayka azo woykko wora kana geetettidi erettizayssa gidishin asa nayta saxikko marze asan geeltiza wora do7atappe issaako

nam7u wora medoossatappe issay ichidayssinne issay eqqidayssi beettees ha worame doossata sunthayka gaammo geetettidi erettizayssa ge dishin gaammoy worame doossatas aawa woykko halaqa geetettidi erettees.

Ha misiliza bolla wora me doosay issay demban eqqidi ba duuna duydi sinthe xeellizayssi beettees ha duuna duyudi sinthe xeelliza medoosaykka gaammo geetettidi erettizayssa gidishin gaammoy be sintheso baggara gita itifi dizayssi doske geetettidi erettees.

abba giddon aqiza abba midoosay abban googizayssi beettees ahomedooseza sunthaykka gummar geetettidi erettizayssa gidishin gummarey abba giddon aqidi haaththa giddon diza guutha do7ata miidi dizayssi eretees

Hamisiliza bolla issi worame doosay barka guutha mithi dizaari garsara qonce buutan kezidi uttidayssi beettees asome doosa sunthayka geegge geetettidi erettizayssa gidishin geegges bolla baggay shuchcha mala mino miishaf medhettidayssa gidikkokka garse baggan qeeritoynne hehanko akaaley garse baggan qotettidi uttees.